Ako kamato, kamato ako kalikho kakarambisa i'ingini, nikamato kakandi kekhurambisa kimikango, kamato aka kalikhunyanza ne ing'elekha we'nyanza iliyo tsi'nzu tsingali ing'elekha .

Hakundu hano ali kumukosi, umusakulu uyu akusindika kamatore nenga imotoka iyi yimile bakana kumugulako fana kamatore oba litore. Nenga bali kumukosi

Akhunu aano kamaato kakobola khunulo kesindikhubona kamaato karambama ta kali khunulo ne iburangi'si we kamaato iliyo inyatsa ingali, inyanza iyo akari aliyo bunyasi akarikari enyanza aliwo bunyasi khunulo kwekamaato eneno inyuma nakho khulikho nabo bunyasi uri kumusiru. khulikho kumusiru inyuma ni kumusiru akari enyanza.

Mukhunu mu mulimo bitsaala khakhuduwa khaliwo ni khakhosi neng khalime shitsali shikhali ta nebusa bilimo bitsaala bibamushisali ta khakhuduwa mulimo biswa bii khubilanga bwiswa bibili bwiswa bilimo bibili eeh biswa bibirulamo tsiswa.

Ah eshishi okhuno kano eyiyi imeeri, imeeri iyiyi yasutile bibindu, imeeri yi ili ku nyaanza

eyiyi hulihunyanza inyanza ingali nenga huliho ni tawuni ili yambi ni nyanza bakyombeha hulukinji lukiji luli inyuma tsintzu tse tawuni yi tsili iburangisi abawo hunyanza

etsi tsinzushi tsinzushi tsabusane tsinzushi netsabusane tsili mushibila tsili khushisala itsitsinzushi tsabusane tsilikhushisala tsinzushi itsikhola bubushi

eyiyi oba umusani alihuchendela mumwani huchilanga imwanyi lime imwanyi ta imwanyi lukanda imwani alihumwani ee imwani, imwani yaroba niyo lumasaba imwani

Ababa babaana bajeke kuliko ni umuseeza umukulu. Umuseeza umukulu aliko nga mudwena nenga kuliko ni bakana. Abantu ba kubalanga abana be mungo mudwena. Abana be mungo mudwena.

umuzungu uyuyu isi mbone yu alobile munyanza inyeni, awambile mungono inyeni amahuloba inyeni

eshi shibila nenga hushilanga mulumasaba huri shisali, omu mushisali nenga shisali shene shiliho nitsinjinji, nenga mushisalimu, shi shisali.

Iyi inyanza, inyanza ingali, inyanza ingali olola iyi ni neyi nga keyagama da. Inyanza ingali nabi. Iyi inyanza, mpawo shesi ubonako shindi da, inyanza obonako bisala lwadani nekibibonekelela bulayi da

O'yuyu ali khunyanza, alikhurambisa lilyato lye kimikango nenga ali khunyanza.